Limse roɓe, ɓe ɗo ɓorna limse mai ngam ɓe sura ɓandu maɓɓe be vodugo, nda’i be pawneja ɓandu man, pat bee ɓeddi ngam ɗan voda on.

Klos op, ɗum makilin on je ɓe naftar be burosh ɓe woggira nyi'e irin dotti dotti ɗo pat itta laɓa wana nyi'emamai sata.

Tiralla mota on je hosugo kareji kala kala. Bawo maga irin buhuji nyamɗu kala-kala. Irim buhuji nyamɗu, irin tatase en, ko jamɗe shago, bohu seminti. Ɗiga wuro fere yahugo wuro fere.

Get dum dammugal on je bewadata gam lawol mota tokkada nasta sare ko mashin, get man wodi dammugal petel ne totton himbe tokketa nasta der sare mai.

Dammugal, totton ɓe nastita saare, ko suudu. Ɗo mari maɓɓoode, mahol ɓe ɗo ƴiɓira mahol be bulok, be siminti. Ƴiɓirarɗum ngam mahugo suudu koo tarnugo saare.

Goiva ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on je himɓe nyamata. Nden bo ma ɓeɗo hosa ɗum ya wartira ɗum jus sei wata ha gora sora.

Janareto ɗum mashin on je naftirta be nyebbam petur. To a kunni nga waddinte hite nepa ha shago ma, ko ha sare ma ngam a naftira hutinira be mai.

Mboju ɗum dabbawan je himɓe wurnata ɗum hasare, seda keji majum bo tettoɗuɗum walata siwta, se ɓe ha katakoji maibo ɗum ɓedde dobo totton ɗum wancata ɗum furi daga nder keji heɓata ɗum wosa nder ngaska ɗum tokkerta ton ɗum dogga.

Sabulu ɓe ɗo naftira be majum ha yiwugo. Yiwe ɓandu goɗɗo voɗa wona smut, laɓa on je kanjum nana a ɓiɗɗa on tan bana nyebbam ni sai a wuja ha ɓandu ma sai waɗa kumpa.

Morhu Katene on je ɓenaftirta be mai be yulbe na irin odinari je en'andira je warata be ledɗe ɗoba, kanju yulbe on ɓewadata totton sai ɓe hobɓa hite man to yulbe mai nangini shikenan sai ɗefugo.

Butali ɓe ɗo uula butali yaka, ɓeɗo defa ɗum, ɓe ɗo ya sotta, nama, wara seɗa, defa nyama.

Fanka ɗum mashin on je bokkugo hendu ɓeɗo bila ɗum ha dow ɗonbo je ɓe jo’inta ha les ɗo fufa hendu, bobbo ɓeɗo naftira be majum ha watugo haske ko jemma tow waɗi ko ɗan nyibre ɓe kunna bo laba.

Dukkuje. Dukkuje ɓiɓɓe leɗɗe on je biɓɓe aadama nyamata, ɗum bel ɗum denbo ɗo nafa ɓandu ɓi aadama jo.

Coobel ɓe ɗo nafira çoobel on haa ɓoftugo leddi, mo special leebura haa jiiɓugo siminti mahira. Ɗoo boo burɗi, burrɗi boo ɓe ɗo naftira bee mai haa vuuwugo leddi koo fiɗɗugo dow suudu kenkesooji ɗo. Sai ndaa manjagara boo kanjum ɓe do vuuwira be mai.

Nyebbam ɓeɗo naftira be majam ha wujugo ɓandu to goɗɗo vurti diga yiwugo ko ɗo furɗa sei wuja ɗum.

leso, totton be walata, woldrob bo totton himbe sigata lemse mum bob bo, totton be kunnata hite he ba haskita sudu don nyipre, durowa bo totton be sigata wayama ko chede.

Stadiyom babal fiyugo bol nda babal fans joɗata be coches nda lait haske je haskata to jemma waɗi be tv je hollata replay je to ɓe fiji.

Flyover lawol kolta on je ɓe waɗata to chinkoso ɗudi ha ɓabal, se ɓe waɗa ba gada ni tokka dow wodi je tokkirta he'd less, nda strit lite ɓo to jemma waɗi sewta haske haska ko ha toi.

Nyebbam ɓeɗo naftira be ma jam hawujugo ɓikkon kechon mauɓe ma fere ma ɗo wujara be man gnam ta furda do mako voda woda daidai.

Basketbal playas bedo jogi bol mai wada bomsin ,dabe do wati rikaji daneje be sarla bolejom do fadi buts hado cot bedo fija basketbal.

Saayinbod, ɓe ɗo naftira be saayinbord haa waɗugo advatayismen ko tindinoore. Jotta to a wari ni, ɓe yiɗi ɓe heftan caago man woni ni, to ɓe laari saayinbod ni cikenan, ɓe heɓan diitel, jey ko ɓe mari haaje haa ma.

Himbe yan siyasa. Be ɗo waɗa kampein. Ɗa goto ɗo vakki hunɗeji A.P.C ba rigamum be oɗo ɗo fu. Ko oɗo wati hunɗeji on ha ɗaɗe. Ɗa wobbe fere ɗo wati humnere gireen, be postaji ɗo takki. Himbe ɗo hebbinia tottonni waɗo moftorɗe.

Lemu, ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on je himɓe nyamata. Ɗo mari nafu ha ɓandu. Nden bo be do wadira jus be mai. Sei jinja, jinja ma ɓe do wadira jus be mai. Nden bo ɓe ɗo una waata ha hako fu, nyaama.

Kankana ɓiɓɓe leɗɗe on je himɓe nyamata, ɗo mari nafu ha ɓandu sosai be ɓikkon man be lare man fu, fere ɗo nyama ngam ɓe via lekki redu.

Sudu on babal walugo, nda lese ɗiɗi, nda be bob nda e'si, be labule her windo mako, nda be borgo be filo babal o waflirta.

Defte bedo wadi rappin majum be leda danejum danejum fere bo don taksbooks ha gefe jodi singul singul der drowa.

Sudu nda leso haɓe walata nda diresimiro lababal lartugo, nda woldurop babal a sigata lymse, nda durowa bo ɗo joɗi ha gefe, babal asigata stof maɗa.

Cctv kemera ɓeɗo Naftira be manjum on nder sudu ko office ko irim shopright manga gambo security popos, on ɗo hosa ko fe’ata nder pat ko goɗɗo wari wuji on doggi be wawan be lara mo se ɓe nanga mo.

Dining table babal nyamugo on, ɓe siga nyamdu man kala korowal woni pat se siga nyamdu yeso man gotel gotel, ɓe senda pat to koro amboto ton himɓe joɗata.

Brosh, brosh ɗo ɓeɗo naftira be majum on ha waltungo gasa, ko toɓe ɗo lotta gasa man se ɓe lotira bi mai, den bo ɓe waltina gasa walta voɗa.

Nyiɓalo ɓe do nyiɓugosa're on, da sikafur ɗo dari, hertotto'on, himɓe va'ata se ɓewaɗa penti, ko ɓewaɗa pilesta, da bulok jibo bulok ji mai on ɓe naftirta ɓe mahirta mahol.

Mota, ɓeɗo naftara be maga on ha ɓoftugo kare shago, ko nyebbam, manja, waɗa transportin majum daga lumo fere, yago lumo fere, ndem bo ɗo ɓeɗo hosira ɗum ndiyam piya wata ɓe senda shagoji ɓe sora.

Pauda roɓɓe ɗon naftira be majum je ɓe wujata ha yesso heɓa ɓedda laɓugo, voɗa, wona sumata, sei jambaki do bo ha gefe je ɓeɗo wuja ha hunduko on heɓa hunduko mai ɗelkiti, voɗa.

Nyamdu ha nder "pilet" daneejum, maaroori bee kusel ɗo nyaama, ɗo mari nafu ha ɓanndu. Nden bo to goɗɗo ɗo nana veelo nyaman, ndaa bee "girin bins, peepe.

Fulawa ɓeɗo naftira be fulawa ɗo'on irin yoonde Sare, ha geefe mahol. Ɓe waɗa heɓa ɗum voodina yoonde Sare man, ko kuma nder Sare bannin. Ɗan waɗa fulawa mai tarnani heɓa vooɗa.